Eto Antananarivo, ny fiantraikan'ny sakafo amerikanina sy frantsay amin'ny sakafo an-dalambe dia vokatry ny kolontsaina izay efa miparitaka tokoa. Ny haino aman-jery, anisan'izany ny sosialy sy ny seho mahandro sakafo dia nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fampiroboroboana ireo nahandro ireo. Ny tanora izay tratran'ny fitaomana amin'ny alalan'ny haino aman-jery dia mitady hanandratra ny sakafo vahiny foana.

Olona roa mibata hazo : mpandrafitra. Ny iray manao pataloha mainty ; ary ny iray manao pataloha fotsy efa malotoloto. Ny ambonin'akanjon'ny anankiray dia manao endrika ambonin'akanjo-na miaramila ; ary ny anankiray dia fotsifotsy misy tsipitsipika maintimainty.

Tena mahay zavatra rangahy isika gasy a! jereo anie ireto tomobilona vita amin'ny alalan'ny kapoaka, tomobilona vita amin'ny alalan'ny hazo e! mahafinaritra be azo atao haingon-trano, azo atao kilalao ho an'ny ankizy izany.

Ireto izao misy mpitandro filaminana izay manao fanamiana, misakan-dalana ny mpanohitra manao fihetsiketsehana; io mitsangana io izao misy mpanohitra iray.

Nandalo tamin'ny toerampivarotana iray aho dia feno karazan-javatra be dia be ao aminy. Eo ireo zavatra fandokoana volo, fanao amin'ny tarehy, fanosotra... Tena karazany be dia be mihitsy.

Ny voanio dia afaka ahodina ho lasa menaka; izay mety hampiasaina ho an'ny zazakely rehefa Ilay teraka iny izy; hampiasaina ihany koa ahosotra amin'ny volo.

Maro ny antony anaovana kavina, saingy tsy nitovy foana izy ireo, nandritra ny tantara. Ny lehilahy sy ny vehivavy dia nanao kavina, ho haingo sy haingon-trano ; fa koa ho mariky ny fananana, sy ny antoka ara-bola.

avoaka tamin'ny fito amby sivifolo sy sivin-jato sy arivo ny boky voalohany amin'ity andiany ity, nahazo fahombiazana goavana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo boky ireo, voadika amin'ny fiteny valopolo mahery ary mivarotra mihoatra ny dimanjato tapitrisa maneran-tany, nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny kolontsaina malaza ; ady hevitra manentana fandalinana akademika

Eto Madagasikara dia anisan'ny mahasarika ny olona na tanora na antitra na kely na lehibe, ny mamaky ny gazety, izay arantiranty eny an-dalana eny.

Misy tanana anankiray mitazona an'ity boky, izay mitondra ny lohateny hoe : "mamaky ny ao an-tsain'ny olona" ohatran'ny mahaliana be izany hoe mijery ny ao an-tsaintsika izany a !

Mpianakavy misakafo, izay mety ho toerana fety sy fotoana manokana ho an'ny taranaka iray ; maneho ny fomban-drazana sy ny fomba fiaina ao amin'ny fianakaviana malagasy, izay matetika ahitana fotoana fivoriana sy fifaliana miaraka amin'ny fianakaviana.

Mba hanatanterahana asa tsara kalitao, ampio ny tenanao amin'ny fitaovana mety. Amin'ireo fitaovana voatokana ampolony, ny sasany dia tena ilaina toy ny fandalorana, ny tsipika, ny fandraka, ny tantanana, ny fametahana, ny tavy, ny kodiaran-tsarety, ny fitsipika.

Ny tanjon'ny takelaka fanaovana dokam-barotra, dia ny ho tazan'ny mpitondra fiara sy ny mpandeha tongotra betsaka araka izay tratra. Izany dia hahafahan'ny orinasa misongadina amin'ny fifaninanana ary mampahafantatra ny vahoaka ny fisian'izy ireo. Tsy maintsy vakina ao anatin'ny fotoana fohy izy ireo satria, amin'ny ankapobeny, dia vakina amin'ny hafainganam-pandeha ambony.

Toerana iray izay azo hitsangatsanganana. Ahitanan'ireo ravin-javatra maintso maintso, rano, azo ilalaovana ; tena mahafinahitra. Noentiko taty ny ankohonako dia nankafy tsara mihitsy izahay nitazana an'izao zava-boary izao.

Gazety Inona no Vaovao. Ny gazety dia mitàna anjaratoerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny vahoaka, ny fanabeazana ny olompirenena amin'ny olana ara-tsosialy sy ara-politika, ny fanarahamaso ny fihetsiky ny andrimpanjakana amin'ny maha mpanohitra fahefana azy ary ny fanomeazna sehatra ho an'ny adihevitra ampahibemaso amin'ny alàlan'ny hevitra samy hafa nambara.

Rehefa mijery zavatra tahaka izao dia hanamarinana ny any ambanivohitra, ahatsiarovana an'izany tanàna nahalehibe. Ohatr'izao izao ny trano any, miendrika tanimanga. Ao an-tokotany misy zavatra maniry kely, ny tafo falafa.

Gazety " Taitra Maraina" izay mpiseho isanandro amin'ny vidiny dimanjato ariary, misy lohateny hoe :" Raharaham-pirenena – Tsy tokony ho afa-po ny mpanohitra ".

Takela-by iray lehibe misy dokam-barotra ary ny soratra hoe dia miteny hoe : "mihatsara hatrany ho anao" zavatra fampiasa amin'ny zazakely moa no dokafany eto.

Anisan'ny mba nofinofiko tamin'izaho mbola kely ny hanana fiara raitra dia raitra tahaka itỳ hita amin'ny sary itỳ ; nefa hiaraha-mahita ny fahalafosany amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao.

Tsara tarehy petak'orona mamiratra tao manoloana kanefa ao mangingiana voatondro iray ny tsininy, sarotra ny tsy hibanjina ny tarehy voadinika saingy ao ambadika misy aloka tsy voasivana.

Isan-taona isika dia mankalaza ny fetim-pirenena malagasy izay nahazoantsika ny fahaleovantena ; ireto izao dia manao fampirantiana ny foloalindahy mampiseho ny talentany.

Ity taranja iray atao hoe baolina kitra ity dia anisany taranja tian'ny ankizy indrindra, indrindra ny any ambanivohitra, ireo izao misy ankizy milalao baolina, samy manana ny anjara toerany avy izy ireo.

Mampanembonembona ery izany toerana izany a, any ambanivohitra ahitana omby mitarika sarety, olona mandalo, toerana mahafinaritra, tena maha-te ho tia, mahatamana, ho antsika izay te ho any mahafinaritra be.

Ny fandrimpahana ala eto Madagasikara dia olana goavana izay manohitohina ny zava-manan'aina tsy manampaharoa ao amin'ny nosy .Ny ala tropikaly fonenan'ny karazam-bimby tsy manam-paharoa dia tapahina amin'ny taham-pahavitrihana mampatahotra indrindra ho an'ny fambolena sy ny fitrandrahana ary ny saribao.

Ny fanodinana indostrialy ny fary ho siramamy sy toaka no tena misy. Fa ny fary ihany koa dia azo hovaina ho angovo, solika, harina ary ny tena fitahirizana môlekiola ho an'ny indostrian'ny simika ihany koa.

Eto ny gazety dia milaza vaovao momba ny mpisoloky. Ny mpisoloky dia olona miezaka maka vola, fananana na tombony hafa amin'ny olona hafa amin'ny fomba tsy ara-drariny sy tsy madio. Matetika mampiasa tetika, fitaka, lainga na fandrebirebena izy mba hitarika olona hanome vola na zavatra hafa aminy.

Lehilahy iray izay mampiseho ny heti-bolony, ny paoziny volony aty aoriany ka raha tiantsika ny hanana ohatran'io volon'io dia alaivo tahaka raha tinao fa tsara ny fijery azy.

Ireto izao dia feno karazana penina izay ampiasaintsika any am-pianarana any am-piasana ary lakoly ihany koa, izay ho entintsika hametahana zavatra, taratasy, zavatra maro isankarazany ilaintsika ireo dia manatona fa misy an'ireo ao.

Ity olona ity dia anisan'ny olona mpanao hoso-doko malaza indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto era-tany. Izy moa dia nampiana-tena fa tsy nisy nampianatra. Nanomboka tamin'ny faha-fito amby roapolo taonany izy no nanao hoso-doko.

Indray ariva aho, rehefa avy niasa andro maro dia nanapa-kevitra ny hisakafo tao amin'ity trano fisakafoanana ity. Malaza amin'ny ravitoto sy hena kisoa ry zareo naniry mafy ny hanandrana izany aho, saingy rehefa niandry tsy nisy fiafarany dia nitondra sakafo matimaty sy tsy misy tsirony, ilay mpandroso sakafo tamin'ny farany rehefa naneho ny fadisom-panatenako aho, dia nanazava tamiko fa tsy misy ravitoto vaovao ilay trano fisakafoanana ary ny sakafo dia nomaniny tamin'ny safidy ratsy kokoa efa nialon'andro izany.

Zavatra maro isan-karazany fanao amin'ny tarehy na koa ranomanitra izy ireto, misy fonony maro isan-karazany amin'ny loko isan-karazany ho an'ny vehivavy ity fahitako azy.

Ny mpianatra amin'izao fotoana izao dia ilaina ny mba liana amin'ny famakiana boky. Ary mila manantona ireny fitaovana fitoeram-boky ireny, mba ahafahana mandalina azy bebe kokoa.

Mikorontana ny tanàna eto Atananarivo renivohitra. Eny amoron'arabe dia feno mpivarotra, hita eny avokoa na gazety, na arintany, na hani-masaka io na legioma. Lasa tsy misy intsony ny lalana ho an'ny mpadeha tongotra fa feno azy ireny.

Lehilahy iray mijoro eo amoron-dalana. Karazany maka aina izy avy nitondra an' ireto harona saribao fandrehitra ireto miaraka amin'ny fitaovana familiana toy ny bisikileta anakiroa.

Tovovavy manjakely. Jereo anie ny fitsikiny ! Eny amoron'ny torapasika izy no alaina sary. Ny tanany mahafatifaty manarona ny masony tsy ho azon'ny masoandro. Manao akanjo ambony fotsy ary misakelika kitapo kely anankiray.

Itony menaka itony dia fanao amin'ny vatana. Ampiasaina hanosorana ny hoditra mba hikarakarana azy sy hanatsarana ny bika amin'ny vatana. Ny menaka dia manampy aminy fanalefahana ny hoditra, indrindra ho any hoditra maina sy marefo ary miaro amin'ny fahampotehin'ny hoditra vokatry ny rivotra maina na mangatsiaka.

Zava-maniry eny an-tokotany, toa lavalava ity paoziny; misy ny loko : maitso antitra ary ny maitso tanora, fa n'y ravin-kazo izay efa maina miloko volon-tany.

Te hanana fiara tsara sy mateza ve ianao ? Ity misy toerana iray ahitana an'zany fivarotana fiara tsy matahodalan' izany.

Ity akanjo manga sy volomboasary misy lamina Afrikana ity dia tsy manindry navelively ny fampifangaroana loko dia mamirapiratra loatra moko ary tsy mifanaraka my fombako manokana ila izy ti kokoa ny ny endrika malefaka sy mirindra.

Lehilahy iray manao akanjo volomboasary. Mpanao trano angamba izy io na mpandrafitra. Eo alohany dia misy lavaka iray lehibe, tsy haiko hoe inona no amboariny ao.

Ny manga dia voankazo ny nofony dia miraikitra amin'ny fotony lehibe fisaka ary malama, mety ho boribory mety ho lavalava ihany koa ary manana oditra mavo, maintso, mena.

Misy vokatra tsara amin'ny ankizy ny boky, ohatra ny fampandrosoana ny fahaiza-manao ; ny famakiana boky dia mandrisika ny fampivoarana ny fahaiza-manao toy ny fifantohana, ny fitadidiana ary ny fisainana mitsikera.

Tovovavy mainty hoditra, mena volo, manao zipo lava hatreny ambanin'ny lohalika, manao akanjo ambony mainty ary mitondra pôketra kely miloko volondavenona. Eny an-dalambe izy no alaina sary ary somary variana kely.

I Ranjeva dia profesora momba ny lalàna irasam- pirenena. Nampianatra teny amin'ny oniversiten' Antananarivo izy ary nandray anjara tamin'ny fanofanana ireo mpahay lalàna malagasy maro efa nandray anjara tamin'ny politika malagasy koa ny tenany. Nanome fahaizana momban' ny fitantanana sy ny lalàna.

Ny fiarakaretsaka dia fiarakodia amin'ny ankapobeny majinika atokana ho an'ny fitaterana ny mpandeha sy ny entany manokana. Andoavam-bola ka mametraka azy ireo akaikin'ny fitoerana tiany aleha, ohatra akaikin'ny vavahady, akaikin'ny varavarana araka izay azo atao, fa tsy amin'ny toeram-piantsonana na toeram-pijanonana voafaritra mialoha akory.

Dabilio maro isankarazany any am-pianarana toa eny amin'ny ambaratonga ambony ity fahita azy ity, fa anefa ilay dabilio dia tsy mba vaovao fa hita fa efa tontatota efa simban'ny ankizy.

Ambanivohitra tsara tarehy ary misy ohatra ny paozina rova, mety any Ambohimanga rova any angamba izy itỳ. Erỳ lavitra erỳ dia misy tendrombohitra maromaro ary tsara tarehy tokoa.

Nanao fialantsasatra kely tany amorontsiraka izahay, dia nanararotra nitaingina ity "pousse pouse" ity. Dia ireo zao misy olona mijorojoro, mipetrapetraka, misy moto mipetrapetraka misy olona mandalo ihany koa.

Mifototra amin'ny fambolena sy ny famokarana dite ary ny famokarana vary ny toe-karen'i Fianarantsoa, foibe ara-barotra amin'ny vokatra ny vary izy ireo. Manankarena amin'ny kolotsaina sy ny tantara koa izy miaraka amin'ny fomba amam-panao malagasy voatahiry tsara, ary ny fidirana amin'ny toerana mana-tantara toy ny ambanivohitra.

Fantatrao ve fa efa tany aoriana elabe tany no efa nisy izany hoe sakafo andalambe izany. Endrika voalohany amin'ny sakafo andalambe dia efa tany amin'ny fotoanan'ny grika sy ny rômanina. Nanana mpivarotra sakafo andalambe zareo toy ny hena no varotany, mofomamy ho an'ny mpandalo. Ny sakafo andalambe noho izany dia manana tantara lava ary fomba azo apiharina sy matsiro foana.

Hazo baobaba feno kirihitra maha tsy te-hijery ny manodidina azy kanefa ilay baobaba dia tena kanto tokoa. Diso anefa ny fieritreretana hoe eto Madagasikara ihany ny baobaba kanefa any amin'ny tany afrikana hafa dia ahitana an'ity karazana hazo ity ihany koa.

Lasa fombam-pitaterana vaovao eto Antananarivo ny kodiaran-droa. Betsaka tokoa ny handefitra azo lazaina, eo ny hoe mamono ny fiarakaretsaka nefa ihany koa amin'ny lafiny anankiray iaraha-mahalala ny fitohanana ka mamonjy ny hafa izy io.

Inona no atao hoe peratra mariazy? Ny peratra mariazy dia manondro peratra vita amin'ny metaly sarobidy ary maneho ny firaisana eo amin'ny olona roa, matetika ny peratra no mifanakalo amin'ny fotoam-panambadiana, aorian'ny fanekena ary hamehezana ny firaisana.

Lehilay iray mandeha etỳ amoron-dalana, mitondra entana izay ohatran'ny karazana zavatra amidy. Ary eo amin'ny arabe dia misy tômôbila anankiroa mandalo.

Ny azo antoka dia roa arivo taona talohan'ny vanim-potoana misy antsika dia natao tany Sina ny paty. Ity paty ity izay hitany arikology tao amin'ny sisan'ny tanàna iray dia vita tamin'ny lafarinina avy amin'ny ampongabendanitra anankiroa.

Ambohijatovo izay ahitana vokatra maro isan-karazany, manomboka amin'ny voankazo, hatramin'ny asa tanana. Ny zava-misy mahafinaritra dia ity tsena ity matetika no toeram-pivoriana ho an'ny mponina eo an-toerana izay tonga tsy miantsena fotsiny fa koa mifanakalo tantara sy fihomehezana.

Ny fasana dia zavatra nahorona mba hiarovana ny toerana nandevenana na nanafenana ny maty. Araka ny finoan'ny olona sasany, isan'izany ny Ntaolo Malagasy, dia io no toerana hita maso izay sady mampahatsiahy ny fahafatesana no mampifandray ny tontolon'ny velona sy ny tontolon'ny maty koa, ao no hitoeran'ny razana amin'ny androny sisa rehetra.

Seza fandraisam-bahiny tsara tarehy tokoa ary misy latabatra fitaratra sy "vase" eo afovoany toa tsy dia nahay ny mpaka sary fa manjavozavo be ilay izy.

Vehivavy anakiroa mandeha etỳ an-dàlana, manodidina azy dia misy karazana trano, izy ireo dia manao fitafy mihaja, akanjo lava mahatehotia.

Ny gazety dia milaza fa :" Mitombo ny kitoatoam-pitantanana amin'ny fitondran- dry Andry Rajoelina. Ny gazety dia manome vaovao sy fanazavana momba ny fandrosoana sy ny zava-misy amin'ny fitantanana ny firenena ; manamafy ny fanadihadiana momba ny fiakaran'ny tsy fahatombon-dalana, ity vaovao ity dia manasongadina fa mihena ny ezaka pôlitika eo Antananarivo.

Ravalomanana dia filoham-pirenena teo aloha. Efa antitra izy ary nilatsaka ho ben'ny tanàna indray amin'ity taona ity; tafapetraka omaly faha iraika ambiny folo ny volana septambra ny taratasy filatsahan-kofidiana, betsaka ny mpanohana azy ary mahavita azy izy.

Ny sokoto dia karazana fikambanana tanora maromaro. Natao hitaizàna sy natao hanabeazana ny tsirairay avy. Eo no mandrafitra izay fiainana ho avindry zareo.

Izaho dia anisan'ny tena tia mampiasa itony savony manitra itony rehefa mandro. Ireo anefa hita misy karazany betsaka azo hisafidianana ; afaka maka izay tianao ianao, afaka mividy izay tianao.

Mahasarika ny maso erỳ ny mijery an'ity akanjo lava natao ho an'ny ankizy ka raha misy tia azy dia io misy maodely mahafinaritra be azo alain-tahaka.

Singa dimy toy ireo mahery fo dimy no ambara amin'ity andian-dahatsoratra ity. Ny afo dia milaza fahatezerana, ny rivotra dia fanahy mitambatra amin'ny fo, haingana sy fetsy ny rano, ny tany dia miadana sy milamina fa misy singa fahadimy dia ny matsika.

Kaopy iray, miloko volomboasary ny ao anatiny ary ny sisiny dia miloko mainty. Tazomin'ny olona iray manalava hoho ilay izy. Mainty be ny hohon'ilay olona; tsara diovina ho madio tsara ihany ny hoho rehefa nisafidy ianao ny hanalava azy mba tsy ahatsiravina tahaka an'izao.

Malaza mihitsy amin'izao fotoana izao ahy ity karazana mofo ity afaka hasolo sakafo atoandro afaka atao tsindrin-tsakafo ihany koa anefa.